Kune mutongo yezvitenda inonesa pashi reshe. Imweni mitungo inoite kuti vantu vapfeke zvivhare miromo nemiro. Nevanoshandawo muzvibhedhlera vakona vanenge vakapfeka nhumbi dzekudziiri....

Ana adoko anosise kubairwe mithombo yakasiyana-siyana inenge yeivadziirira kubve kumithongo inobayiwe mazera kakasiyana inoite kuthi vana vadziirirwe kubve kumuthungo nezvithenda zvimweni.

Hurumende inoite urongwa hwekuti ana eshe anenge ari pashi pemakore anenge akatarwa aende kuchibhedhlera koobairwa mitombo yawo. Mitombo iyoyo inovadetsere kudzivirira zvitenda uye kuti vakure zvakanaka.

Imweni mitungu inobate vantu, inode kuti vantu vayite utsanana, wakayite sekurya chikafu cheyipisha, kugeza maoko muntu abve kuchimbuzi ,nekuyitewo utsanana hwepamwiri hwemene.

Kune mitungu yakasiyana inobate vantu hurumende inoite hurongwa hwekuti vantu vabairwe mutungu uwowo usati wagume kune vantu, kana wozouya vantu havazobatwi ndiwona.

Muntu veshe unosisirwe kubairwa kudzivirirwa kumutungu inenge yazi iriyo nguva iyoyo. Painozouya mitungu iyoyo muntu azobatwi ndiyona nekuti unenge akatodzivirirwa.

Hurumende inoise urongwa hwekuti antu eshe abairwe kuvandzivirira kumuntungu inenge yeihamba nguwayo iyoyo, vakuru nevadoko vanobairwa, vantu vanoungana makaite semuzvikora veibairwa nekuzvibhehlera nekundau dzinodetsera.

Tongo yezvitenda yakasiyana inobate antu munguwa dzakasiyana hurumende inokurudzira vantu kuti vabairwe mutombo yekuvadziirira kubva kumutongo yakadai.

Kune zvitenda nezvitenda zvinobate vana vadoko vana vadoko vanosisire kubairwa kubve kudzivirira kuti vasabatwe ngezvitenda izvi mukukura kwavanenge veiita.

Mitongo inonesa pashi reshe vantu vanodziirirwa kumutongo iyoyo ngekubairwa vasati vabatwa ngemutongo wakhona nekupfekawo zvivhara muromo nemiro nedzimweniwo ntumbi dzinodzivirira kana vari vashandi.

Kunemitungu nemitungu iriyo yezvitenda mitungu iyoyo inode kuti vantu vafundiswe paderapayo. Vanozoite zveutano vanohamba veifundise vantu mundau dzavanogara nemumweni munoungana vantu.

Kune mihlobo yemitombo yanesa basa reshe vantu vanosisira kubaira mitombo vapedza mitombo iyoyo kuti ikazouya vazovabata isisina imba.

Kudzirire mutungu inenge yeyihamba, hurumende inoyite hurongwa wekuti vantu vabayirwe kubva kuwutungu wowo. Wonyambowuya unenge usisina simba.

Vantu vanosise kubairwa kubve kumitungu inenge yeihamba kuitire kuti mitungu iyoyo yozouya aizowani simba kuti ivarwarise zvakanyanya.

Hurumende ineurongwa hwaionoita kana paita mitombo yakasiya vantu vanondoende kobairwa mundau dzvanogara vamweni vanenge vei uye kuzvikora kundobhairwa kobairwa ikona ikweyo.

Pashi reshe rinokoshese kuti vandhu veshe vange vaine utano hwakanaka. Vanoite ngezve utano vanofundise vantu muntaraunda dzavanogara nemumweni munowande vantu padera peutano.

Vanoona ngezvehutano pashi reshe vanokarire kuti vantu vave nehutano hwakanaka. Kubudikidza ngekuvafundisa ngezvehutano mundau dzavanogara nekumishando kwavo.

Chiro chinofanire kuti antu eshe awe neutano hwakanaka. Imweni njira ngeyekuti mutu weshe unofanira kuwana mvira yakachena yekumwa paaanogara mungaa muzvikora pamuzi nekumushando.

Bato rese rinokoshese utano wevana vana vadoko kana vachinge varwara vanozi ngavaendewo kuzvibhedhlera vandorapiwawo veyi ouwewo mitombo dzavo uye vana vane mazera epashi vanofanire kubayirwe mitombo dzawo dekukura kwavo.

Pashi reshe rinokoshese kuti muntu ange aine hutano hwakanaka kubve kuana adoko kusvike kuantu akuru. Vanokoshesewo kuti muntu anofanire kunge aine mvura yakachena, mwona muzvikoramwo, munogare vantu nekumishando.

Vanoona ngezveutano vanofarire kuti muntu weshe aone mvura yekumwa neyekushandisa yakachena. Hurumende irikuita izvozvo ngekutse mugodhi muntaraunda dzinogare vantu, muzvikora uye mumabasa.

Pashi reshe rinogarira kuti muntu weshe ange ane hutano hwakanaka imweni njira ndeye kuti vanohamba veifundisa antu mundaraunda antu mavanogara nemavanogara.

Vanoona ngezveutano pashi reshe vanosisire kuti vantu vaveneutano hwakanaka. Imweni njira yavanoita ndiyo ngeyekuhamba veifundise vantu mundau dzevanogara uye muzvikora.

Vanoona nezveutano pashi reshe vanofundise vantu ngezveutano kubudikidze ngevashandi vanoshanda kuutano mundawu dzinenge dzakaungana vantu nemundawu dzinogare vanhu vakawanda.

Vanoona ngezveutano pashi reshe vanokarire kuti zvibhedhlera zvinge zvine michini yakasiyana inodetsera pakuhloya nepakurape vantu nemidziyo inodiwa inge iripo.

Pashi reshe rinokoshese utano hwevantu imweni njira yavanokoshesa ndiona ngeyekufundise vantu maringe ngezveutano veiita mitambo nekuite zvakasiyana.

Hakuna chiro chakakosha maningi mundaramo yevantu ngekudaro vanoona ngezveutano pashi reshe vanoti muntu weshe unofanire kunge achiona mvura yakachena yekumwa mundau dzavanogara.

...zvinokosheswa pashi reshe. Humweni hutano hunokosheswa ngehwekuti anhu akuru neana adoko vanesisiro yekuende kuzvibhehlera kana vachinge varwara. Uyewo vana vanofanire kuende kuotorwa kukura kwavo vachione...

Tano vanoona ngezveutano vanokurudzira kuti Muntu weshe aone utano hwakanaka ngokuburrikidze ngeku..... Kana achinge arwara unofanire kumwe mutombo.

Shireshe rinokoshese kuti vantu vange vaine utano hwakanaka imweni njira ngeyekuti vantu vanofanire kunge veione mutombo panguwa yavanenge varwara vachidetsereka.

Pashi reshe rinokoshese utano hwavantu imweni njira yavanoite ndiyo ngeye kufundisa vanoita ngezveutano kuti vahambe veyifundise vantu muntau dzavanogara nemumweni munoungana vantu.

Reshe rinokarire kuti muntu weshe ave neutano hwakanaka imweni njira irikuitwe ngehurumende kuti muntu ave neutano hwakanaka injira yekuise mvura mundau dzinogara vantu mumabasa nemuzvikora

Vanoona ngezeutano pashi reshe vanokurudzire utano hwevana kuti vana vanofanire kunge veionawo chikafu chakanaka chekurya chinovake muwiri nekuvadzivirire kubve kuzvirwere uye kurapiwa kana vachinge varwara.

Chiro chinokosheswe pashi reshe ngekudaroko vanoona ngezve utano vanoparire kuti muntu weshe ange aine utano hwakanaka kuburikidza ngekurapiwa nekuwana mvura yakachena.

Vantu veshe vanofanira kuti vafunde padera pechitenda chaakubate vantu mazuvaanaya chenxondo. Vanongwarirawo vantu vakadaroko vanofanire kuti vafundiswe uye kuenda navo kuzvibhedhlera.

Chitenda chendxondo chitenda chinobata antu akawanda mazuwa anawa vantu vakawanda mazuva anawa vantu vanosisira kufundiswa kuti vanga ite sei kana vachinge vabatwa nechitenda ichi uyezve kundobetserwa kuzvibhedhlera.

Mazuva anaya kwane zvitenda zvendxondo zvinobate antu vakasiyana-siyana. Vantu vanofanire kufundiswa kuti vanga ngwaririse kudini vantu vakadaro.

Mazuva anaya vantu vanobatwa ngechitenda chendxondo vawanda. Vantuvo ivavo vanode kuti vadetserwe pachiri pasinde. Kune dzimweni ndau dzavanotongwaeirwa uye kuzvibhedhlera vanopiwawo mitombo yavo.

Chitenda chendhlondo chitenda chinobata vantu veshe vakuru nevadoko vantu vanofanire kudzidziswa kuti vangaita sei vabatwa ngechitenda ichi uyezve vanongwarire vanhu vakadaro vanofanirewo kufundiswa.

Chitenda chendxondo chitenda chakubata vanhu mazuwa anaya, mazera eshe vakuru nevadoko vakubatwawo ndichona. Vantu vanosisire kuti kuende kuzvibhedhlera kwavanopiwe mitombo inodetsera.

Kuzvibhedhlera kune dzimweni ndau dzinodetsera vatenda. Kune mphatso dzakasiyanasiyana dzinoende vantu veidhodetserwa. Madzimai anonga aine ndani anoendawo kwawo ana adoko anorapirwawo kwawo.

Zvibhehleya zvidoko nendau dzinodetsera mazuwa Anaya zvakuoneke musinde nemunogare vandu kuitira vatenda vasahambe mumango wakakura kuenda kunotsvake kurapiwa.

Kuti vaendeo kuzvibhedhlera veindoningirwa kukura kwavanenge veiita neutano hwavo uye kupuwewo mitombo yavanopuwa pavanenge veikura pona apapo.

Dzino detsera ne zvibhedhlera zvidoko ndiko kuno tange kuenda vantu vachinge va rwara zvibhedhlera zvidoko zvapa sinte nemuno gare vantu kuitire kuti vatenda vasa hamba mu mango.

Zvibhehlera nedzimwe ndau dzinodetsera kunorapiwe vantu vanenge varwara nezvitenda zvakasiyana kuti zvakorereka iyoyo vantu vanozoendeswe kuzvibhehlera zvikuru zviri mutaundi.

Zvibhedhlera zvidoko nendau dzinodetsera vatenda, zvinodetsera maningi kuti vantu vasasahamba mumango wakakura kuenda kuretu kundorapiwa, ngekuti zvakuiswa musinde mumunogara vantu.

Zvibhedhlera nekune dzimweni ndau dzinodetsera kune ndau dzekuti vatenda vaguma vosvika veigara apapo vanofundiswa ngezveutano uyezve vanopuwawo mitombo inenge yeienderana nezvitenda zvavo.

Muzvibhedhlera mune ndau dzinodetsera vatenda. Ndau idzodzo dzakaiswe musinde memunogarawo vantu kuitire kuti vantu vasasahamba mumango wakakura kuende kundobetserwa kana vachinge varwara.

Kune ndau dzinodetserawo vatenda nezvibhlera zvidoko zvinobetsera vatenda iyoyo ndiko kunotange kuenda vantu vanorwara kana zvichinge zvazokorera vanochizoendawo kuzvibhehlera zvikuru zviri mumataundi.

Mitombo dzinotidetsera nezvibhedhlera zvidoko dzinodetsere vantu vanenge vabatwa ngehutenda hwaakasiyana. Iyoyo mitombo nemapirizi zvinoonekwa kana zvichinge zvaramba kurapika, vanochizoendesewo kuzvibhedhlera zvikuru.

Kune ndau dzinodetsere vatenda nezvibhedhlera zvidoko ndau dzinodetsera vatenda idzi nezvibhedhlera zvidoko zvaapasinde nemunogara vantu kuite kuti vantu vanorwara vasazohamba mumango wakakura.

Ana mai anenge ane ana adoko anosisire kuti aende navo kuzvibhedhleya kwavanondo ningirwe kukura kwavo nekupuwawo mitombo inechekuita nekukura kwavo kudzivire zvitenda.

Zvikora zvinope majaha nendombi fundo yepadera-dera, vaakufundiswawo zvine chekuita ngeutano, kuti vangararama sei vaine utano wakanaka.

Mazuva anaya vantu vakufundiswe maringe nezveutano kuzvikora kwemene. Ana akudzidziswavo ngezvehutano zvakaite sekugeza nyara vabve kuchimbuzi nekuryevo chikafu chinodziya.

Zvifundo zvinechekuita neutano zvakufundiswa muzvikora kubva pane zvikora zvepashi kuenda zvepakati vasvike zvepadera dera kuti muntu weshe azive kukosha kweutano nekuhuita.

Vanoona ngezveutano vanofundise vantu veshe kuti vazive utano muzvikoramwo umwomwo vana vakutofundiswa zvifundo zvinechekuyita nezveutano nemumakanyi imwomwo vantu vari kufundiswa.

Vanoona ngezveutano vanohambe mundau dzinogare vantu nemumweni munoungane vantu, nekumweni kunoshandiwe ngevantu, veifundise vantu maringe ngeutano. Muntu weshe unofanire kuziye zveutano.

Kufunda ngezveutano kunodetsera kuti vantu vararame hupenyu hune utano, kuzvikora kweshe vana vakufundiswa ngezveutano uye vantu vanogare muntaraunda vanofundiswawo ngezveutano.

Vanoona ngezveutano vane mazuva avanotarawo kuti vantu vacherechedze mazuva outano, mazuva awawo vantu vanoita mutambo wakasiyana unosanganise kurumba nokutambe bhora.

Vanoona ngezveutano pashi reshe vane imweni mitemo yavanoisa yekurangarira mazuwa eutano vanofundise vantu nguwa imyo anenge vakaungana mundau dzakasiyana nekuti vantu vaitewo mumweni mutambo yakaite sekurumba.

Hurumende ine mitemo yainoisawo kucherecgedza zvehutano mazuva awawo vantu vanenge weitawo mitambo yakasiyana zvakaita sekurumba nekufundiswawo padero peutano nezvimweniwo zvawangaite zvekukabe bhora.

Vanoona ngezveutano vanoise mazuva ekucherechedza nekurangarire utano ikweyo iyoyo kunenge kweiitwa mitambo yakaita sekurumba uye vantu vanange veihloyiwa ngemadhogodheya pasina mari yavanobvisa.

Kuzvibhedhlera nekune dzimweni ndau dzinodetsera, kune mibhedhu, inopuwa vatenda vanenge vaonekwe kuti, vanode kumboningirwa mazuwa akati kuti, Iyoyo vanenge veirapiwa nekupuwa mitombo.

Anamai anenge anendani anifanire kuende kuobarire kuzvibhedhlera. Iyoyo vanodetserwa nyangwe vakaite zvinenge zvanesa, kune madhokodheya anokwanise kuvadetsera kubarise zvaka...

Ana mai ane ana adoko anosisire kuenda neana awo kana kuzvibhedlera nekune dzimweni ndau dzinodetsera, kona iyoyo kwavanondorinzirwe kukura kwevana uyewo uyewo kuti vana vapuwewo mutombo unovadziire kubva kuzvitenda.

Zvibhedhlera nendau dzinobetsera dzimweni dziri mhatso dzinotekuti vanenge veirwara ngezvitenda zvakasiyana. Ndokwavanoenda veindofuiva iyoyo kunevombatso dzinoenda madzimai anenge eiga kubara.

Kuzvibhedhlera nendau dzinobetsere vatenda kunoonekwavo kune ndau dzekuti vatenda veiguma vosvike vogaravo vozobetserwa. Panenge pane pekugara kozoita vayana vanenge vasvika veirwarisa vayana vanototorwa votokasira kuendeswe kobetserwa.

Kuzvibhedhlera nekune dzimweni ndau dzinodetsere vantu vanenge veirwara kunoonekwe kune mitombo yemihlobo nemihlobo inodetsere pakurapa antu zvitenda zvakasiyana.

Mazuwa anawa kuzvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsera vatenda kwakuiswawo michini inodetsera vantu nedzimweniwo mbatso dzavanenge veigara veirapiwa kuiswawo mubhedhu yakanaka.

Zvibhedhlera nedzimweni ndau dzinobetsera vatenda zvrikuvandudzwa kuti zvifananewo nezvimweni zvibhedhlera zvirikubanze kwenyika zvakabudirira kare hurumende irikuise mitombo nekuzviaka nenjira inoshamisa.

Zvi bhedhlera ne dzimweni ndau dzino detsera vano detsera antu nge njira dzaka siyana iyoyo vantu ndiko kwavano puwe mitombo yaka siyana uyezve kune madhokodheya ano hloya zvitenda.

Muzvibhendlera nekundau dzinodetsera antu matenda. Kune mhatso dzakasiyana siyana dzinorapirwe vantu. Vanarume nevanakadzi vanenge vapiwa mabhedha vanenge vane mhatsowo dzavanenge veigara.

Kuzvibhedhlera nekundau dzimweni dzinodetserwa vaenda kune mhatso dzinorapiwe vantu dzakasiyana. Vanenge vanendani vanoendewo kumhatso dzavo, vanakadzi nevanarume kumhatso dzavo, vanadoko kumhatso dzavo.

Mitombo inoasiyana-siyana zveienderana nezvitenda zvainorapa. Imweni mitombo inoshandiswe kurape zvitenda zvinenge zviri mungazi. Imweni mitombo inoshandiswewo kurapa makodo.

Kune mitombo inorape zvitenda zvakasiyana. Zvimweni zvitenda zvinorapwa zvitenda zvinenge zviri mungazi. Zvimweni zvitenda zvitenda zvinenge zviri mumakodo, zvimweni zvitenda zvitenda zvemushana.

Mitombo inosiyana siyana zveienderana nezvitenda zvinenge zveirapiwa imweni mitombo inoshande kurape zvitenda zvinenge zviri mungazi, imweni mitombo inoshandewo kurapa anamushana nemakodo.

Mitombo inorape zvitenda zvakasiyana. Imweni mitombo inorape zvitenda zvinenge zviri mungazi. Imweni mitombo inorape zvitenda zvinenge zviri mumakodo.

Kune mitombo inorapawo zvitenda zvisikaonekwi zvakadai ngezvitenda zvinenge zviri mungazi, nezvitenda zvemwoyo, zvitenda zvechipfuwa, zvitenda zvemaphaphu, zvitendawo zveitsvo zvese izvozvo zvine mitombo yazvo.

Mitombo inosiyana nemashandisirwo ayo. Pane vamweni vanthu vanenge vaende kunovhiiwa zvimweni zvitenda zvisikaonekwi. Vantu avavo vanemitombowo yavanopuwa vachiri kuende koovhiiwa kona iyoyo, neamweni maphiliziwo avanozopuwa vapedza.

Mitombo yechiyungu yakasiyana mashandiro ayo. Kune imweni mitombo inoshandiswe kurapa zvitenda zvinenge zviri mungazi. Zvitenda zvakadai nezvemwoyo zvimweni zvisikaonekwi nezvitenda zvakadai ngechipfuva nemapapu.

Imweni mitombo yechiyungu inoshandiswe kurapawo zvimweni zvitenda zvimweni zvitenda zvinenge zviri mungazi zvimweni zvitendawo zvinenge zviri mumwiri mwakasiyana zvimweni zviri mumarenie zvimweni mukakodo zvimweni mumadhoyo.

Pane zvitenda zvimweni zvinorapiwa ngemitombo yakasiyana zvimweni zvitenda zvitenda zvinenge zviri mungazi zvinenge zviri mundxondo zvinenge zviri muchipfuva zvinenge zvirimwoyo muitsvo nemapapu .

Mitombo inosiyana-siyana zveienderana nekushanda kwayo. Kune imweni mitombo inoshandiswe kurape zvitenda zvinenge zviri mungazi zvisikaonekwi nezvimweniwo zvitenda zvinenge zveinesa zvemundani nemumwoyo nezvimweni zvakadaro.

Imweni mitombo inoshandiswe kurape zvitenda zvinenge zviri mungazi zvitenda zvakaite se chokera, zvitenda zvakaite zvemwoyo ,zvitenda zvemapapu, zvezvitenda zvechipfuva.

Umwe ngaumwe une chitenda chaunorapa ,imweni mitombo inorapa zvimweni zvitenda zvinenge zvisingaoneki zvakaite sezvitenda zvinenge zviri mungazi, nezvimweni zvitenda zvemwoyo ,nezvitenda zvematumbu zveemene, nezvitenda zveitsvoo.....

Mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo asi kune imweni mitombo inoshandiswawo kurapa antu anenge ane zvitenda zvimweni zvitenda zvakona zvinenge zviri mungazi zvimweni zvitenda zvakona zvinenge zviri mundani zvimweniwo mumwoyo.

Mitombo inoshandiswe ngenjira dzakasiyana siyana mitombo yechiyungu iyi, imweni mitombo yakona inotoshandiswe kurape zvitenda zvinenge zvirimunyama mukati mwona umwomwo munenge meirwadza imweni yakona yoshandiswe kutorape zvitenda zvinenge zvirimungazi.

Mitombo yechiyungu inosiyana siyana mashandisirwo achona, pane imweni mitombo inoshandiswe ngokurapa zvitenda zvinenge zviri mukati makaite zvitenda zvinenge zviri mungazi nezvinenge zviri muganda.

Mitombo yakasiyana siyana inoshandawo mishando yakasiyana. Pane imweniwo mitombo inoshandiswe kurapa zvitenda zvinenge zvirimungazi, zvimweni zvitenda zvinenge zveirwadzise mwoyo zvimweniwo zveirwadzise chipfuva.

Mitombo inosiyanasiyana zveienderana nezvitenda zvainorapa kuneimweniwo mitombo inoshandiswe kurape zvitenda zvemungazi, kuneimweniwo mitombo inoshandiswewo kurapa makodo.

Mitombo yechiyungu inoshandiswe kurapa zvitenda zvakasiyana asi kune imweniwo mitombo inoshandiswe kurapa zvitenda zvinenge zviri mungazi zvisikaoneki, nekurapawo mwoyo, vana itsvo, nemapapu nezvipfuva.

Kune mihlobo yemitombo iriyo inorape zvitenda zvakasiyana kuneimweni yemihlobo yemitombo inoshandiswa kurape zvitenda zvinenge zviri mungazi nekurapawo zvitenda zvinenge zviri mumoyo zvinenge zviri muitsva nemumapapu.

Mitombo imweni yechiyungu inoshandiswewo kurapa zvitenda zvinenge zviri mukati. Zvimweni zvitenda zvinenge zviri mungazi. Zvimweni zvitenda zvinenge zviri mumakodo.

Mbatso dzinoningirewo zvitenda zvakasiyana zvitenda zvakona vanoningire mungazi , mutsvina, muchikararwa nemumvura yatinorasha kuti vawone chitenda.

Zvimweni zvitenda zvinoningirwa kumbatso dzinoita izvozvo vanoningira veishandisa ngazi yemuntu tsvina chikararwa nemvura yatinorasha kutsvake zvitenda.

Nzvimbo dzinoona ngezvekuningira zvitenda, vanoningira zvitenda ngenjira dzakasiyana, pamweni pakhona vanoningira mungazi, pamweni vanoningira mutsvina, pamweni muchikhararwa, pamweni mumvura yatinorasha.

Dzimweni zvitenda zvinondoningirwa mumbatso dzinoningira zvitenda zvakaita sezvitenda zvinenge zviri mungazi zvimweni vanoningira utsvina kuti vaone chitenda chakona.

Mbatso dzimweni dzinoningire mitombo isati yagume kuvantu, kuti yakasisira ere kuti ishandiswe ngevantu uyewo vanoningirawo zvitenda zvinenge zvine vantu pamuchini.

Kune mbatso dzinoningirewo zvitenda zvinenge zvine vantu zvinege zvakorereka kuonekwa zvakadai ngezvitenda zvinenge zviri mungazi. Vanotorawo ngazi yakona iyoyo votoiningira kuti vaone chitenda chakona.

Kunemhatso dzinoningirawo mitombo isati yagume kunevantu kuti yakasisira ere kushandiswa uye kumhatso idzodzo kune vashandi vakatofundire mushando wekuita izvozvo.

Mudzi kushande kuningira zvitenda zvinenge zviri muantu, kuburikidze ngekuningire ngazi chikararwa tsvina nemvura yatinorashawo.

Kune zvimweni zvitenda zvinoite zvekuningirwe mungazi chikararwa, tsvina nemvura inorashwe ngevantu. Izvozvo zvinotwe kumhatso dzinoite nezvekuningira zvitenda, uyezve kuti vozopive mutombo vakadini.

Mhatso dzino shandiswe kuningire mitombo isati yashandiswe ngevantu nekuningire zvimweni zvitenda, inofanire kugara yaka shambidzika nguwa dzese, uyezve munenge muine mvura.

Kune mbatso dzino ningire mitombo isati yagume ku vantu kuti vaka sisira ere kushandiswe nge vantu uyezve vano ningirawo zvimweni zvitenda wei ningira ngazi zvikarahwa tsvina nge mvura.

Zvitenda zvakasiyana siyana zvinoningirwe kumbatso dzinoite izvozvo pane zvimweni zvitenda zvinoningirwe mungazi yemene zvimweni zvinoningirwe muchikararwa zvimweni zvinoningirwe mutsvina zvimweni mumvura yatinono ra.

Mbatso dzinoshandiswe kuningirwa mitombo yeshe isati yaende kuvantu kuti yakasisira ere kushandiswa ngevantu uyezve kune vashandiwo vanoite izvozvo.

Kune mbatso dzinoningira zvitenda zvinenga zvisingaonekwi zvitenda izvozvo zviningirwa vei ningira ngazi vanoningira utsvina zvikararwa nemvura yatinorasha iyana.

Isisiro yanamai vanenge vakazvitwara kuti vaende kuzvibhedhlera veindohloyiwa ndani nekubairwawo mitombo inobairwawo panguwa iyoyo uye nekuteedzera zveshe zvavanenge veibhuyirwa vakazvitwara.

Eshe anenge ane ana adoko anosisire kuende navo kuzvibhedhleya veindopiwe mitombo yavanofanire kupuwa mukukura kwavo veiningirwawo kuti vari kukura zvakanaka ere.

Ana mai anenge akazvitwara anosisire kuende kuzvibhedhlera kundopuve mutombo vekudzirira ndani kubve kuzvitenda, uyevo vana vavabara vanosisire kuendende navo kuti vandobaive mutombo yavo yavanopuva ngekukura kwavo.

Hurumende irikuedza nepainogona kutenga mihlobo nemihlobo yemichini inobetsera kuhloya nekuningira vanthu muzvibhedhlera neimweniwo midziyo inoshandiswa pakurapa vanthu.

Michini nemichini yemuhlobo nemuhlobo yakuoneka kuzvibhehleya neimweni midziyo inoshandaiswa pakuhloya nekurapa vantu hurumende irikuita basa rakakura kuti michini yo ivepo.

Hurumende iri kutenga michini inoita mishando yakasiyana yeisa muzvibhedhlera kudetsera kuti antu varapiwe nokuhloiwa zvakanaka neimwneniwo midziyo inodetsera.

Hurumende inotenga mihlobo nemihlobo yemichini kudetsera pakuhloiwa nekurapiwa kwematenda neimweniwo midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera pakurapiwa kwevatenda.

Hurumende iri kubetsere muzvibhedhlera ngekutenge muhlobo nemihlobo yemichini. Inoshandiswavo ngenjira dzakasiyana neimwenivo midziyo inoshandiswe pakuningira nekurapa antu.

Hurumende irikutenga michini yakasiyana neimweniwo midziyo kubva kune dzimweni nyika kubetsera kuti kurapwa nekuhloyiwa kweantu kuve nyoro zvirikuizwe muzvibhedhlera zvakasiyana.

Mu zvibhedhlera mane imweni midziyo ino shandiswewo paku hloya neku rapiwa kwe vatenda midziyo iyoyo iri kutengwe nge hurumende kuri kuedze ku vandudze zvi bhedhleya.

Kune muchini inoshandiswawo kuzvibhehlera kuningira nekurapa vantu neimweniwo mudziyo inoshandiswa ngevanoshandemwo inodetsera pakurapiwa kwevantu.

Hurumende irikutenge mihlobo nemihlobo yemichini neimweniwo midziyo kubve kubanze kwenyika zvinodetsera pakuhloyiwa nekokurapwa kwevatenda.

Muzvibhehlera hurumende irikuedza nepainokona ndipo kutenge michini ino detsera pakuhloyiwa nekurapiwawo kwevantu neimweniwo midziyo inoshandiswe pakurapa vanhu.

Muzvibhledhera umwomwo mwomwo mune muchini yakasiyana imweni michini yakhona inoshanda iri pamwoto imweni michini inoshanda isiri pamwoto . Neimweni midziyo yayo inoshandiswe pakuhloya nepakuningira vantu.

Muzvibhedhlera mwaane mishini yemihlobo nemihlobo inoshandiswe pakuningira nekurapa antu. Pozoitawo imweni midziyo inoshandiswe ngevantu kunoonekwewo midziyo yakaita semataura neimweniwo inopfekwe ngemadzimai.

Zvibhedhlera zvedu zvane imwnei midziyo inoshandiswa pakurapa zvitenda neimwneniwo michini yakasiyana inoshandiswawo pakuningira zvitenda zvakasiyana zvinenge zvine antu.

Mazuwanaya kuzvibhedhlerayo, kwane michini inodetsera pakuhloya vantu nepakuningirire vantu zvitenda neimweniwo midziyo inoshandiswewo pakuite mushando wakona.

Imweni midziyo inoshandiswewo muchibhehlera inoshandiswe kudetsera vantu vanenge vakuwara vasikachakoni kuhamba otorwa oiswa apapo omurudzwa oendeswe mumovha inoende kuchibhehlera..

Mazuwa Anaya kwane muchini nemudziyo zvakasiyana zvinoshandiswa kuzvibhedhleya kune imweni mudziyo inoshandiswa kuisire mutombo neimweniwo mudziyo inoonekwa muzvibhedhlera inoisirwa marara.

Hurumende irikubetsera zvibhedhleya zveshe nekutenge michini inoshandiswe pakuhloya vantu nekuvaningire zvitenda. Kuti vazoone kurapiva neimwenivo midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera.

Kune michini nemidziyo yakando siyana inowanikwe muzvibhedhlera. Midziyo iyoyo inoshandiswe pakuhloya nepakurapa vantu. Hurumende irikuite hurongwa hwekutengera zvibhedhlera zvega-zvega.

Zvibhehlera kwane midziyo inoshandiswewo panoningirwa nekuhlowiwa vantu zvitenda neimweniwo michini inoshandiswawo pakuhloya vantu zvitenda kuti vaone kuzopuwa mutombi.

Zvibhedhlera zvedu zvapfuma mazuva anawa pane imweni michina yemhando yepadera dera inoshandiswa kudetsera vantu midziyo zvakasiyana siyana neimweni zvitenda yakushandiswa yepadera dera.

Hurumende iri kuedza ngepainokona kutenge michini inoshandiswe muzvibhedhlera inenge ine muhlobo nemuhlobo, neimweniwo mudziyo inodetsera pakuhloya nepakurapa vantu muzvibhedhlera mwo.

Muzvibhedhlera mwane michini yakasiyana inoshandiswa pakuhloya vantu zvitenda nepakurapa antu zvitenda uyezve kwane imweni midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera kudetsera kurapa matenda.

Mihlobo nemihlobo yemichini inoshandiswe kuningira zvitenda zvakasiyana . Michini iyoyo irikutengwa nehurumende yeiswe muzvibhedhlera neimweni midziyo inoshandiswa pakuhloya nekurapa vantu.

Kune imweni midziyo inoshandiswa mu zvibhedhlera pakurapa antu neku detsera kurapa antu ne imweniwo michini ino shandiswa mu zvibhedhlera paku hloya vantu neku ningire zvitenda zvinenge zvine antu.

Imweniwo michini inoshandiswe muzvibhedhlera kuningire antu, imweni yakhona mishini kuti ishande inotanga yayiswe pamoto, yazara moto yozvoshanda. Imweni inotoshanda kunemoto. Kana kusina moto ayishandi.

Kwaane mihlobo nemihlobo yemuchini kuzvibhedhlera inoshandise kuhloya zvitenda nekurapawo vatenda. Wochizotsvakirwe mutombo wakona uwowo unenge weirapa chitenda ichicho, zvaningirwa pamuchini.

Kune michini nemichini inotengwa kubva kubanze kwenyika kuuya kuti iiswe muzvibhedhlera kuti idetsere kuhloya vantu nekuningura zvitenda zvinenge zvine vantu neimweniwo midziyo inotemwa kubveyo.

Hurumende irikuite basa rakakura maningi rekutenge michini inoshandiswe muzvibhehlera inoshandiswewo kuningire zvitenda zvinenge zvine vantu neimweniwo michini inoshandiswe pakurapa vantu.

Muzvibhehleya nevanoshande muzvibhehlera vaakushandisewo mihlobo nemihlobo yemichini paku ningira nekuhloya vantu zvitenda neimweniwo midziyo inoshandiswe pakurapa.

Michini iriyo mazuano kuzvibhedhlera inodetsera kuningira nekuhloya vatenda zvirwere zvakasiyana imweni inenge yeitobudise mwiiri wemuntu weshe weiwonekwe pachivhiti vhiti kutsvake zvitenda.

Kuzvibhedhlera mwaane michini yakasiyana inoite mishando yakasiyana kuningire zvitenda zvine vantu imweni michini inoningirewo vanenge vei rwadziwa ngemakodo nekuti vanga rapwa se.

Mazuva anaa zvibhedhlera zviri kuvandudzwa, hurumende iri kutenge michini inoshandiswa pakuhloya vantu nekuvarapa, neimweniwo midziyo inoshandiswe mwona umwomwo muzvibhedhlera.

Muzvibhedhlera makutengwawo michini ine mihlobo yakasiyana-siyana inoshande kuningire vantu zvitenda neimweni midziyo inoshandiswawo pakuhloya nekurapa vantu.

Hurumende inoedza nepainokona ndipo kuti zvibhehlera zvedu zvinge zviine michini inoningire zvitenda zvakasiyana -siyana neimweniwo midziyo ino shandiswe muzvibhehlera.

Zvibhehlera zvakutengerwawo mishini inoshandiswe pakunongire vantu zvitenda nekuvarapa uyezve kwane imweniwo midziyo inoshandiswe pakuhloya vantuwo nepakuvarapa

Kuzvibhedhlera kune imweni midziyo inoshandiswe pakurapa vantu yakaite sezvigero naiti neimweni inoshandiswe pakucheke mabhandichi neimweni inoshandiswe munenge meivhiyiwa antu .

Mazuwaano kuzvibhedhleya kwaane midziyo inoshandiswe pakuhloya nekurapa vanthu neimwenio michini inoshandiswe kuite mishando yakadaro vanthu vaakuhloyiwa zvakanaka.

Hurumende irikuita mushando wakakura maningi wekutenga michini inoshandiswa muzvibhedhlera neimweni wo midziyo inoshandiswa pakuhloya nekurapa vantu.

Mu zvibhehlera mane michini ino shandiswe kuningira vantu ngekuva sheya pa zvitenda hurumende iri kudetsera maningi ngeku tenge michini inoshande mu zvibhedhlera ne imweniwo midziyo.

Hurumende yedu irikuita nepainokona kuti muzvibhedhlera munge muine muchini yakasiyana inoshandiswa pakuhloya nepakuningire vantu kuti vazoonekwe kupuwe mitombo neimweni midziyo inoshandiswa.

Hurumende iri kupedza nepainokona kutenge michini yakasiyana siyana kubvawo kune dzimweni nyika kuti idetsere munyika neimweniwo midziyo inoshandiswa pakurape antu.

Hurumende iri kuite basa rakakura maningi rekutenge michini yamhando yepadera dera seinoonekwawo kune dzimweni dzakabudirira pakudetsera kuhloya nekurapa vatenda neimweni midziyowo inoshandiswa.

Muzvibhedhlera hurumende irikuedza nepainogona kutenge michini yakasiyana siyana kubve kune dzimweni nyika kuri kudetsera kuti kurapwa kwevanhu kusanetsa nekuringira kwezvitenda.

Muzvibhehleya mune michini irimwo inoshandiswa pakuhloya vantu zvitenda zvakasiyana. Pane imwewo midziyo inoshandiswe kuisa mapilizi nezvimweni zvingadai zvedetsera pakurapa vantu.

Madhokodheya anoshandise michini yakasiyana kuita pakuhloya vantu nepakuvaningira zvinozovadetsera kuti zvitenda zvinenge zvine vantu zvionekwe vopiwawo mitombo yakasisira.

Muzvibhedhlera mune michini inoshandiswe kuningire zvitenda zvakasiyana siyana yei detserawo kuongorora kuona kuti chitenda ichi chingarapiwa ngemutombo uri uye neimweniwo midziyo aamhu.

Mu hlobo ne mu hlobo ye muchini ino onekwa ku zvibhedhlera iyoyo ne imweni mudziyo ino shandiswe paku hloye neku rapa vatenda hurumende iri kuite basa raka kura maningi kuti michini iyoyo ivepo.

Kune mihlobo nemihlobo yemichini inoshandiswa kuhloya nekurapa vantu muzvibhedhlera neimweni wo midziyo inoshandiswa zvese izvi zvinotengwa nehurumende kudetsera kurapiwa kwevantu.

Hurumende iri kudetsera maningi nekutenge michini inoshande muzvibhedhlera imweni michini inobva kubanze kwenyika neimweni midziyo dzinoshandiswa mwona imomo muzvibhedhlera.

Zvibhedhlera zvaane imweni micheni yemhando yepadera inoshandiswe kuningire zvitenda zvinenge zvakasiyana-siyana neimweniwo midziyo inoshandiswa mona umomo muzvibhedhlera pakudetsera pakurapiwa kwevatenda.

Hurumende unoita mushonga wekutema michini wekushandisa muzvibhedhlera muchini iyoyo inoonekwa muzvibhedhlera zveshe zvenyika zvisina mataundi neimweni midziyo inoshandiswa pakurapa antu.

Mitombo yeshe hongu inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni mutombo yakona inoite yekumwiwa, imweni anenge ari majikiseni ekubairwe vantu, imweni ngeyekuzora.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu iriyo i norapawo zvitenda zvakasiyana amweni anenge ari mapilizi anoite ekumwiwa nguwa dzaaakatarwa amweni majikiseni anobairwe vantu.

Kune imweni mitombo yechiyungu inoshandiswe kumwa ngevantu vanenge vane zvikotsoro zvakasiyana -siyana asi mazuwa anaya vana vakuitora kuimwa ngemwero wakadarikidza kuti vadhakwe. Hurumende irikudesera vana ava.

Mitombo yechiyungu inosanganise maphilizi anemihlobo yakasiyana, anoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Amweni maphilizi anozi muntu unomwa arya, amweni anozi muntu unomwa nyangwe asizi kurya

Mitombo yechiyungu inode kuti ishandiswe ngenjira yatinenge yakanyorwa dai pachibhodhlera ere chinenge chine mutombo kana pachiphepha chakhona yaiteedzerwa maitirwe akhona yemwiwa mamwirwe akanyorwa apapo.

Mithombo yechiyungu yakadai ngemaphilizi ine mihlobo yakasiyanasiyana asi maphilizi aya anomwiwawo nguwa dzakasiyana ,pane maphilizi anomwiwa munthu arya ,pane mamweni anomwiwayo munthu asizi kurya.

Kune imweniwo mitombo hechiyungu inoshandiswe semafuta ekuzora iyona iyoyo mitombo inoonekwawo iri muma bhodhleya akasiyana uyzezve inode kuteedzerwa mashandisirwe akona.

Mitombo yemuhlobo nemuhlobo yakasiyana. Kuneimweni mitombo yeana adoko inomwiwa ngevantu adoko kwozoitawo imweni inomwiwa ngevantu vakuru. Zveshe izvozvo zvinoonekwa zvirimwo muzvibhedhlera.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo inomwiwa mangwanani, masikati nemadeekoni, eya munhu arya. Imweni inomwiwa muntu asizi kurya. Imweni inozi muntu amwe kamwe pazuva.

Mitombo uechiyungu ine mihlobo yakasiyana imweni mitombo ino shandiswe ngevanthu vaya vanoti vakarye chiro vanoite munyawiri vakazore mafuta amweni vanoite munyawiri.

Mitombo yechiyungu inoshandiswawo ngenjira dzakasiyana kune imweni mitombo inoshandiswawo kunyaradza marwadzo kune imweni mitombo inoshandiswawo kupe vanthu simba vanenge vapera simba.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Kune imweni mitombo inoshande kubetsera kurwadziws kwentengo dzemuviri dzinoonekwa zvakaita senzee nemadziso.

Mitombo yechiyungu inoshandiswe ngenjira dzakasiyana ,asi imweni mitombo inozwi muntu achinge akura ochiregera kuimira asi imweniwo inozwi unofanire kupedza mutombowo waunenge wakapuwa wona uwowo.

Imweni mitombo yechiyungu inoite yekumwiwa kurape kukotsora. Vana vemazuva anaa vaakuimwa zvakadarikidze mwero kuti vakudhakwe ndiyona. Zvona izvozvo hurumende aizvidi irikuzvirambidza nekufundise vana ....

Mitombo yechiyungu ine mihlobo nemihlobo yakasiyana. Imweni inoshanda ari mapilizi, amweni mapilizi akona anenge ari majikiseni. Imweni inomwiwa, imweni inoite ekuzorwa panenge peirwadza pakona.

Yechirungu iyoyo ins mihlobo yakasiyana imweni mitombo yakona inoita yekudzorwa panenge pachirwadza kana kuti pakazvimba imweni mitombo inoita yekudonhedzerwa dai madziso ere kana kuti nzeve dzinenge dzichirwadza.

Muhlobo nemuhlobo yemutombo yechiyungu iriyo amweni anenge ari mapilizi mapilizi awawo anenge akatonyorwe mamwire akhonaamweni anomwiwe mangwanani amweni masikati amweni madekoni amweni anomwiwe vantu arya amweni muntu asizi kurya

Mitombo yechiyungu ine mihlombo yakasiyana inoshandiswewo ngenjira dzakasiyana kune amweni mapilizi anoshandiswe kunyaradza marwadzo, kwozoitawo mapilizi amweni anenge arimajekiseni, kwozoitawo imweni mitombo inodonhedzerwe munzee nemumadziso.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu inoshande zvakasiyana, amweni mapilizi emene anomwiwe kunyaradze marwadzo, amweni mapilizi akona anenge ari majekiseni, imweni mitombo yakona inoitweye kuzorwa panenge peirwadza.

Mitombo yechiyungu yakasiyana-siyana mihlobo yayo, uyezve ndairaramevo nezvitenda zvainorapa. Pane imweni mitombo inozi mabhohleya inoite vekuturukirwe vantu vanenge vapere ngazi kana vasina mvura mumwiri.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechirungu iriyo asi mitombo iyoyo ine mamwirwo ainoitwa muntu unofanirwa kutedzerwa zvinenge zvakanyorwa pachipepa chinenge chiri pachibhotoro chakona chinenge chine mutombo.

Tombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana uye inorapawo zvitenda zvinenge zvakasiyana mutombo wega wega une mashandisiro aunoitwa kune imweniwo mitombo inoshandiswe kudontedzerwa mumadziso.

Mitombo dzechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana kune imweni mitombo inoturikirwe vantu vanenge varwara ngenjira dzakasiya vanonga vasina ngazi vanoisirwa ngazi vanenge vasina mvura mumwiiri voisirwawo mvura mumwiiri.

Kuchiyungu kune mihlobo nemihlobo yemutombo ari mapirizi akandosiyana mapirizi awawo anorape zvitenda zvakasiyana uyezve anofanirwe kuteedzerwa mamwiro akona amweni anomwiwe kamwe pazuva amweni anomwiwe katatu pazuva.

Kushandiswe kwemitombo yechiyungu yakadai ngemaphilizi, anoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Maphilizi awawo amweni anozi anomwiwe kamwe pazuwa. Amweni anozi mangwanani, masikati, nemadeekoni eimwiwa.

Mitombo ye chiyungu ino shandiswe nge njira dzakasiya imweni mitombo anenge angori mapirisi anomwiwa nge nguva ya aka bhuyiwa amweni majekiseni ano bairwa antu imweni inoita yeku zorwa.

Chiyunguyo inomuhlobo yakasiyana, yeishandiswavo nenjira dzakasiyana, imweni mitombo, mitombo inoito wokuiswe panenge peirwadza, kuita wokuiso mutombowakona pokwiza, imweni mitombo yakona mitombo yekufafaidzirwa panenge pairwadza.

Mumitombo yechirungu nemapirizi anorapa zvitenda zvakasiyana amweni anoshandiswa kurapa marwadzo amweni anoshandiswa kunyararidza vantu vanenge vaenda kumbatso dzekundovhiiwa.

Mitombo ye chiyungu ine mu hlobo yaka siyana imweni mitombo inenge yakaite uswa inozo iswe mu mvura dzinenge dzaka sikwa kuti muntu amwe inorape ku hudha kunenge kweiite muntu.

Kune mihlobo nemihlobo yemapilizi echiyungu ,mapilizi awawo anoshandiswa ngenjira jakasiyana siyana ,amweni mapilizi anoshandiswa kunyaradza marwadzo ,amweni majikiseni pachawo .

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, amweni maphilizi, anomwiwa ngenguva yakabhuiwa, inenge yakanyorwa pazviphepha, neimweni mitombo yekuzora.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo inoite ekumwiwa. Imweni inoite kuzorwa, imweni inoite yekubaiwa arimajekiseni.

Mazuwa anaa vana vemunyika munomu vakutora mitombo yechikotsoro zvakadarikidza vachiishandise kuti vadhakwe. Hino hurumende aizvidi. Vana avavo vanofanire kufundiswa.

Mitombo yechiyungu ine mamwirwo ainoitwa asi mazuwa anaa kune mitombo imweni yechikotsoro, vana vakuimwa mumwire wakadarikidza kuti vadhakwe. Hurumende iri kurwisana ngenyaya dzakadaro.

Kuchiyungu kune mitombo yakasiyana mitombo yechiyungu inode kuti muntu ateedzere mwamwire akona nenguva yakona ngekuti muntu akasapedza mutombo yaanenge apuwa weifanira kupera haazorapiki zve.

Mitombo ye chiyungu ino sise ku tedzerwa ma mwiro akona mitombo ineyi inenge yaka nyorwa kuti ino mwiwa kanganai imweni mutombo ino mwiwa kamwe pa zuva muntu arya imweni ino mwiwa katatu pazuva chero muntu asisi kurya imweniwo inode kuti muntu atange arya ozomwa.

Mitombo yechiyungu inoshandiswe ngenjira dzakasiyana ngekuti ine mihlobo dzakasiyana uyewo mitombo iyi inoshandiswe zvichienderane nezvinenge zvakabhiiwa kuti ngaishandiswe.

Mitombo yechiyungu inemihlobo nemihlobo, uyezve muhlobo umwe ngaumwe une chitenda chaunorapa. Kune imweni mitombo yakanasirirwa kupedza chikosoro yotorwa ngevana vadoori veimwa kuti vadhakwe zvinorambwe ngehurumende.

Mazuwa anaya chitenda chendxondo chinobata vantu vakuru neana adoko asi kune zvibhehlerawo zvinorape vantu vanenge vane chitenda chendxondo nemitombowo yavanopuwawo kuti vadetsereke pakurwara kwavo.

Ukaona chitenda che ndxondo chatekeshera nyika dzeshe antu ane chitenda ichi vano sisa kudetserwavo neku piwawo mitombo dzino vadetsera kurarama muku rarama kwavo nguva nge nguva.

Chitenda che ndxondo chiri kubata vantu veshe azvinei ne zera vantu vano batwa nge chitenda ichi vanode kuti vadetserwe ngeku kasira ngeku vaendesawo ku zvibhedhlera kuti vaonewo kupiwe mitombo dzino vadetsera.

Mazuva anoaya chitenda chendxondo chobata antu akawanda vana vadoko nevantu vakuru antu anosisirwa kuti vafundiswe wo kuti vangaitwa sei kana vabatwa nechitenda chona ichocho.

Vantu vanorwara ngechitenda chendxondo vawanda. Vantu avavo vanofanirwe kuenda kundau dzevanobetserwa kweanondopiwe maphirizi uye kune ndau dzinobetsere vantu vakadaro.

Vana vadoko vanosisire kuti vachinge varwara ngeutenda vaende kuzvibhedhlera kundodetserwa . Kune imweniwo zvibhedhlera zvinodetsera ana adoko zvinana dhokodheya wakhona.

Adoko anosisirewo kuite mitambo yakasiyana siyana yona iyoyo inovadetsera kuti vagare vakagwinya mwiri dzavo uye kana vachinge varwara vanosisirewo kuendeswe kuzvibhedhlera.

Hurumende yedu inogarire kuti ana eshe aendeswe kuzvibhedhlera panguwa yekubairwe mitombo yavo yakasiyana pavanenge veikura uyewo pavanenge varwara ngezvitenda zvakasiyana.

Siro yevana vadoķo kuti vachinge vabatwa nehurwere vaendeswewo kuzvibhedhlera. Vana vadoķo vane zvimwewo zvibhedhlera zvavanorapiwa kunenge kunana dhokodheya vavo.

Ana mai anenge ane ndani anosisa kundobarira ana kuzvibhedhlera kwete pamuzi kuzvibhedhlera yoiyo Kune imweni mitombo inopuwe vana mwana achinge abarwa asizi kugwinya vane imweni mitombo yavanomupa.

Anamai anenge vakazvitwara vanosisire kubarira ana awo kuzvibhedhlera. Iyoyo kune mitombo inodetsere vana kana vachibarwa vasizi kugwinya kana vasikafemi zvakanaka.

Ana adoko anosisire kuende kuzvibhedhlerawo veindorapiwawo kana vachinge vabatwa ngezvitenda . Uyezve vana vamweni vanosisire kuenda veindoningirwa kukura kwavo nekupiwa mitombo.

Ana adoko anosisiro kubatwa ngenjira dzakanaka mayererano nehutano vachinge varwara vanofanira kuendeswawo kuzvibhedhleya kune mitombo yavanopuwa inoenderana nemazera avo.

Varwere vanosisire kuende kuzvibhedhlera kana vachinge wabatwa ngemutenda wakasiyana, kune imweniwo mitombo inopuwe vana vadoko, kwozouyawo zvibhedhleya zvevana vadoko zvevanorapiwa vachinge vapuwa mubhedha kwenguwa yakati kuti.

Ana adoko eshe anosisire kuende kuzvibhedhleya, kana vachinge vabatwa ngezvitenda. Kune zvibhedhlerawo zveana adoko, zvavanongwarirwa veirapiwa kwenguva yakati kuti.

Vanoite ngezveutano vanokurudzire kuti vana veshe vabaiwe mitombo inechekuta nekukura kwavo panguva yavo. Vana avasisiri kuti vasiye imweni mitombo vasizi kubaiwa vanofanirwe kubairwa yeshe.

Muntu weshe unosisirwa kuenda kuzvibhedhleya aindorapiwa nawo mutombowo inodetsere, vana vadoko veshe vanosisirwa kuenda kuzvibhedhlera vachinge varwara kuti vandorapiwaowo, kunewo mitombo yavo vana vadoko avavo.

Vana vadoko vanosisira kunge vachionawo mitombo inodetsera kuvarapa kana vachinge vabatwa nezvitenda uyewo vana vadoko vanosisira kundobairwa mitombo dzawo kuzvibhedhlera.

Vana vadoko vane mitombo yaanobaiwa paanenge eikura kudzivirira zvitenda zvinovabata mukukura kwavo, vane zvibhedhlera zvavanoindawo kana varwarisa zvakanyanyisa.

Vana vakabatwa neutenda vanosisire kuenda kuzvibhedhlera kuti vando piwawawo mitombo ino rape zvitenda zvavo ana mai havasisi kugara navo kumuzi veivapa zvitenda yavasingaziyi asi ngavaende navo kuzvibhedhlera.

Anamai anenge aneana vadoko anosisire kuende navo kuzvibhehlera kana vachinge varwara vanopuwe mutombo wavo uye vana vadoko vanosisire kubairwa majekiseni avanobairwa mukukura kwavo kudzivirire zvitenda.

Kune njira inoite kuti munhu aite utano hwakanaka, injira yekurye chikafu chinoake mwiri nechimweniwo chikafu chinodziirire zvitenda chakaite semichero nemiriwo.

Antu anofanire kukoshese utano hwavo mazuva anaa nekutore mutombo yavo nenguva yakatarwa. Vamweni vanozvibaire majekiseni eshuga vanofanire kuzviita ngemutowo kwawo.

Vanoona ngezveutano vari kukurudzire vantu kukosha kweutano, uyezve kuti antu anofanire kuchengetedza utano, kuburikidze ngekuite utsanana, nekuryawo chikhafu chinokodzera, uyewo nekuende kuzvibhedhlera.

Veshe vanosisire kuende kuzvibhedhlera kooningirwe utano hwawo nyangwe asina panenge peimurwadza. Kuningirwe zvakaita sechukera nekukwira kwengazi nekudzika kwayo mumuviri.

Muntu weshe unosisire kukoshese utano ozvipawo nguwa yekumboende kundo ningirwa ngema dhokodheya nyangwe muntu asina panorwadza paonekwe kuti hutano hwake hunenge huchaka naka here.

Jaha nendombi vaakufunde pamwepo uyezve ndombi dzaakufundewo zvifundo zvaizwi ngezvemajaha ega. Ndombi taakudzionawo dzaakushandawo muzvibhehleya, dzaamadhogodheya, dzaakushandawo muzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Utano chiro chinofanirwe kukosheswa ngemuntu weshe, vantu vanosisire kurya chikafu, chinoake muviri, chinodziyirirawo zvitenda uyewo vantu vanofanire kupota veyienda kuzvibhedhlera kundohloyiwa.

Chiro chakanaka kuti muntu agare eiziya utano hwake. Kune madhokodheya yemadziso vanoningira wo madziso kuti anenge achakanaka ere nekumarapa.

Muntu weshe unosisire kupota eimboendawo kuchibhehlera kundoningirwawo zvitenda zvimweni kungangwe asikarwari zvitenda zvakaite sekukwira nekudzika kweshuka mumwiri nekukwira nekudzikawo kwengazi mumwiri.

Muntu wega wega vakasisire kukoshese utano muntu haafaniri kuti abatwa ngechitenda wogara kumuzi eiti ndichazoti ndoenda, muntu unofanire kutokasire kuende kuchibhedhlera nekunedzimweni ndau dzinodetsera kuti akasire kurapiwa.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinotengese mutombo yemuhlobo nemuhlobo uyewo kune vakatofundire kuite mushando uwowo ndivo vanenge veitengese mitombo. Mutombo dzakona dzinenge dzakanamirwe zvipepa zvemashandisirwo akona.

Muntu weshe unosisirwa kuti aende kuchibhedhlera eindoningirwa eihloiwa utano nemadhokodheya vakuru nevadoko nevanoraramawo neurema vanodiwewo kuti vadaro.

Hurumende inokurudzire kuti anamai anenge akazvitwara aende kuzvibhedhlera kwavanondo hloyiwa ndani dzavo, nevanawo vachinge vabarwa vanosisire kuende kuzvi bhedhlera kundopuwe mutombo.

Sa ....kuende kuzvibhedhlera kundoningirwa zvitenda zvakadai ngezvendxondo uyezve kurye chikafu chine utano chinoake mwiri nechinodziirire zvitenda.

Muntu veshe anofanire kukoshese utano vantu varwara vanofanire kuti vaende kuzvibhedhlera kwavanondopuve mutombo unoenderana nezvitenda zvavo, uyevo vantu vanofanire kuende veibhondo hloiwavo kuti vakaemese kudini nyangwe vasikarwari.

Munhu weshe achinge arwara unosisisire kuende kuchibhedhlera. Iyoyo kunana dhokodheya variyo, vanohloya nekuningira chitenda muntu orapiwa opuwe mutombo unoenderana nechitenda.

Zvitoro zvemutombo zvinotengese mjtombo yakandosiyana imweni yakona mitombo ngeyekumwa imweni inozorwa imweni inoite yekufafaizirwa panenge peirwadza

Zvitoro zvinotengese mitombo yemhando nemhando mitombo iyoyo inoshandiswe kurape zvitenda zvakasiyana, mitombo yevanhu vakuru nevana vadoko inoonekwa wo iyoyo.

Mitombo inotengeswe kuzvitoro zvakatenderwe ngehurumende kutengese mitombo yona iyoyo. Asi kune zvimweniwo zvisiri mitombo zvinotengeswawo muzvitoro zvona izvozvo zvakaite semafuta anonakise ganda.

Muntu kuti azoende kotenge mitombo ku zvitoro zve mutombo uno tanga ayende ko hloyiwa ndi dhokodheya dhokodheya ochi nyore mutombo waanofanirwe kotenga paano tenge mitombo iyoyo mitombo yakona inenge yakato nyorwa kuti inoshandiswa kuzwinyi.

Zvitoro zvino tengeswe mutombo kuno tenderwe kuti muntu atenge aine tsamba inenge yabva kwa dhokodheya yaka nyorwa mutombo wakona wa ano sisire kuti atenge.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yemihlobo nemihlobo inorapawo vantu vane mazera akasiyana, mitombo iyoyo inenge yakanyorwa mamwire akona.

Kune vana vanohloyiwa naanadhokoteya vonyorerwe mitombo yavanosisire kushandisa. Mitombo iyoyo inotengwe kuzvitoro zvinotengese mitombo uye inenge yakatonyorwa pazvipepa kana pazvibhhotoro mamwire akona.

Kune zvitoro zvinotengesa mihlobo yemutombo yakasiyana siyana imweni mitombo inenge iri yevana vadoko imweni ngevantu vakuru mitombo yakona iyoyo inenge yakanyorwa mamwirwo akona kuti muntu anosisira kumwa sei.

Muntu kana achinge abva kunohloliwa ndidhogodheya, unopiwe tsamba yekunotenge mitombo. Unoyende kuzvitora zvinotengese mitombo inowonekwa iyoyo yemihlobo nemihlobo yevantu vakuru nevana vadoko.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvine zvimwenivo zvisiri mitombo zvakaita semukaka vevana vemumagaba vemwa nebota revana rekumwa. Vanotengesevo sipo dzekugeza dzidzo dzinonasira ganda nemafuta akona anonasira ganda.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mihlobo nemihlobo yemitombo, yeana akuruvo. yeantu akuruvo. Mitombo yakona iyoyo inosisire kumwiva zvinonga zvakanyorwa pachipepa chakona ichocho ndozvinoteedzerwa.

Mihlobo nemihlobo yemitombo inoonekwa kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kune mitombo yevana vadoko yevantu vakuru nemitombo inorapawo zvitenda zvakasiyana.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengeswe mihlobo nemihlobo yemutombo. Inorape zvitenda zvakasiyana inoonekwavo kune mitombo yevana vadodori nemitombovo yevantu vanonga vari vakura nevari pakati nepakati.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo inemihlobo yakasiyana nemazera akasiyana ,yevantu vakuruwo inowonekwe irimo, neyevana vadoko inowonekwe irimo ,mitombo inoite mishando yakasiyana kurapa matenda irimo.

Kune zvimweniwo zvinotengeswe kuzvitoro kunotengeswe mitombo ,asiri mapilizi zvakadayi ngemukaka yevana yemumagaba yekumwa nesipo nemafuta zvinoshandiswe pakuti ganda ritsetseke.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yemihlobo yeshe. Kubva pavana vadoko kusvika pevantu vakuru, uyezve vanotengese mitombo inonge yakanyorwa ngemadhogodheya patsamba dzinenge dzapuva vatenda.

Kune zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana, mitombo inowanikwa iri yevantu vakuru nevana vadoko uye zvee vantu vanotenge mitombo iyi vantu vanenge vabve kwadhokodheya vapuwe tsamba dzokutenge mutombo.

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo munoonekwe mitombo yemihlobo yakasiyana siyana inoshandawo ngenjira dzakasiyana kunoonekwawo mafuta ekuzora kuhope anonakise ganda nesipo dzakona.

Toro zvinotengese mutombo ndizvo zvega zvinosise kutengese mutombo zvakatenderwa ngehurumende uye zvine mapepa alhona mitombo aitenderwi kutengeswe pashi pemumbuti kana kumweni kune zvitoro zvisine mapepa.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yakasiyana siyana uye yemazera akasiyana zvinotengese mitombo yeana adoko yevanoite ekubairwa nenaiti dzakhona.

Vatenda vachinge varwara vakatame mutombo kuchibhedhlera vanondotenge mitombo iyoyo kuzvitoro zvinotengeswa mitombo. Kunoonekwe mitombo yevantu vakuru nevana vadoko.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo zvinotengesa mihlobo nemihlobo yemitombo mihlobo yemitombo ineyiyi inosiyana pamashandisirwo alona amweni mapilisi anozi unomwa kamwe warya amweni ano mwa usizi kurya amweni unomwiwa katatu usizi kurya.

Mitombo yakasiyana siyana inotengwe juzvitoro zvinotengese mutombo. Kunotengeswa zvimweni zvisiri mutombo zvakaita mukaka yevana yekumwa inenge iri mumagaba. Kotengeswawo mafuta nesupo dzinonasire ganda.

Vanoona ngezveutano vanokarire kuti utano husvike kuvantu veshe kuburikidze nekufundisa vantu. Nguwa imweni vanenge vane micheka yakanyorwa zvavanenge veifundisa vantu.

Utano huno fanire kuti husvike ku muntu weshe ndo zvino karirwa nge veutano vano tuma vano shande ku utano kuhamba veyi fundise vantu mundau dzinogara vantu vaka ungana kana panenga paka ungana vantu.

Vanoona ngezveutano vanofundise vantu zveutano vanohambawo mundau dzinogara vantu vakawanda uyezve munoungana vantu nemuzvikora munenenge mune vantu vakawanda.

Vantu vadzivirirwe kuzvitenda zvakasiyana vanoona ngezvehutano vanokuudzire vantu kuti vaende kuzvibhedhlera kundoningirwa, uyevo vanofundise vantu maererano ngezvehutano.

Vanoona ngezveutano vanofundise vantu zveutano mundau dzinenenge dziine vantu vakawanda vanohamba imwomo veifundisa nemunenge makaungana vantu pamweni vanounganidzawo vantu kuti vavafundise .

Vezveutano vanofundise vantu padera peutano mazuva anenge eirangarirwa zveutano apo vanhu vanenge veihloiwa nekurapiwa pachena veitawo imweni mitambo inogwinyise mwiri yakaita sekurumba.

Vanoona ngezveutano vanodzidzise vantu ngezveutano. Nguva imweni vanohambavo vane micheka yakanyorwa zvavanenge veifundisa ndizvona. Nguva imweni vanohambavo muvantu memene veivafundisa mundau dzevanogara nemunoungana vantu.

Vakomana neana sikana anofundiswe maringe nezveutano hwemwiri, uye kuti vangazvingwarira sei nekuchengetedza utano ihoho nekuzvidzirira pazvitenda zvepabonde.

Ana mai anenge akazvi twara ne anenge ane ana adoko ano fundiswewo zvine chekuita ne hutano hwe mwiri ne hutano hweku cherechedze zvitenda zvepa bonde.

Madzimai eshe anosise kuenda kuzvibhedhlera, kundoningirwa ndani dzavanenge vanadzo kuti mwana anenge ari mundani, akagara zvakanaka ere, uye nekudetserwawo ngekupuwa mapilizi neimweni mitombo inorapa.

Varume nevanakadzi vanosisira kufundiswa utano unechekuita nezvitenda zvepabonde nekweyo iyoyo vanofundiswawo sei kuti vasabatira zvirwere zvepabonde.

Varume nevakadzi vanosisire kukoshesa utano hwemwiri wavo. Vanofanire kuenda kuzvibhedhlera veyindohloyiwa, kuningire zvitenda zvepabonde.

Akadzi eshe anofanire kusisire kuende kuzvibhedhlera veindoningirwawo zvitenda zvepabonde zvimweni zvitenda vanenge vasikazvizii kuti vanazvo asi vakendawo koningirwa zvinovadetsere kuti vaone kurapika.

Vanoona ngezveutano vanofundise vantu kukosha Kwekuchengetedze mwiri uye nhengo dzemwiri vanoite izvozvo ngenzira dzakasiyana vantu vanodzidziswa uyewo vanotore nguwa yekuru

Vanakadzi nevanarume vachirema zera rekuite zvebonde. Vanofanire kuende kuzvibhedhlera veindoningirwe zvitenda zvinotapurirwana pabonde, uyezve ngekudzidziswazve kuti vangazvidzivirira sei zvitenda zvonaizvozvo.

Mwanakadzi weshe unosisire kukoshe utano hwake unechekuita nemuwiri kusanganisawo nekuningirwe zvirwere zvepabonde nekuti nekurapira kwazvo uye kuti vangazvidzirira sei kubve pa, zvirwere zvepabonde.

Vanakadzi veshe vane vana vadoko vano mwisa vachiri mazera ekubara vano sisire kuende ku chibhedhleya kuno fundiswawo padera peutano hwe mwiri ne zvitenda zvepa bonde uye kuti vangazvi ngwaririra sei.

Vandu vanenge varimurudo vanofanire kukoshese utano hwavo kunyanya utano hwepabonde vanofanire kuende kuzvibhedhlera veindoningirwe ngazi nezvimweni zvitenda zvepabonde

.......... Avanosisire kufundisa vantu veshe kunyanya utano hwekuzvidziirire kubve kuzvitenda zvepabonde zvakandosiyana siyana uyezve kurapiwa kwazvo.

Vanoona ngezve utano vanoita hurongwa hwekufundise vantu maringe neutano hwavo unechekuita nemwiri kunyanya ndengo dzemwiri wavo

Vanoite ngezvemutambo vane mitombo yakasiyana yavanoshandisa, imweni mitombo vanoishandisa vachiri kufundire kuite mitambo yavo, imweni mitombo vanozoishandisa vapedza, imweni vakuwara.

Mitombo inoshandiswe zvakasiyana siyana imweni mitombo mitombo inoshandiswe ngevanoita zvemitambo imweni vanoishandise kana vachinge vakuvara mumutambo

Vanoitewo nezvimitambo yakandosiyana vane mitombo yavanoshandisawo, imweni vanoishandisa pavanenge veifundire kuite mutambo wakhona. Imweni vanoishandise vasati vaite mitambo yavo. Imweni vanozoishandise vapedze kuite mitambo.

Vehutambo zvakasiyana siyana vanewo mitombo yavanoshandisa imweni mitombo vanoishandisa pavanenge vachiri kufundira kuita mitambo yawo imweni vanoishandisawo pavanenge vakuwara.

Mitombo inoshande kudetsere kurape vantu vanoite ngezvemutambo pavanenge vakuvara paya pane mitombo yavanotoshandisa nemabhandichiwo anoshandiwa iyoyo inodetsere kuvarapa.

Kunewo mitombo inoshandiswe nge vantu vanoite zve mitambo dzaka siyana zvakadai ngekurumba ku hlaka bhora nge ku kaba bhora mitombo ineyi vamwe vanoishandisa vachinge vakwara.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, ngeimweni mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite mitambo yakasiyana yakadai ngekurumba, kukabe bhora nezvimweni.

Kune mitombo inoshandiswa nevanoita nezvemitambo yakasiyana siyana imweni mitombo yakona wanoishandisa wachiri kufundire mitombo yakona imweni wanoishandisa wapedza mitambo kana wachinge wakuwara.

Pane mitombo inoshandiswawo ngevantu vanoite zvemitambo. Imweni inoshandiswa kunyaradza marwadzo. Imweni inoshandiswa kunyaradza marwadzo. Imweni inoshandiswa pavanenge vakuvara vachiite mitambo.

Kunewo muchini yayo mazivana inoshandiswa ngevantu vari kumizi dzavo kuzviningira utano hwavo uyezve imweni muchini inoonekwewo kuzvibhehlera.

Mazuwa anaa kwane michini yekuti muntu unokone kutoishandisa ari kumuzi kwake ari ega michini yakaite seyekuningire kukwira nekudzika kwechukera neimweni muchini yakaite seyekuningire kukwira nekudzika kwengazi mwumwuwiri.

Kuzvibhedhlera kune imweni michini inoshandiswe pakuhloya vanthu. Michini iyoyo inenge ichitokombidze, zvakaite munthu, muiri wake, pachivhitivhiti, kutsvake zvirwere.

Kune muchini inoshandiswe pakuningire zvitenda imweni muchini munthu unokona kutoutenga otozviningira ari ega kumhatso yakaita semuchini yechukera nemuchini yekuningira kukwira kwengazi nekudzika mumuwiri.

Mazuva anaa kwaane michini inoshandiswe kuningire zvitenda. Muchini iyoyo inenge ichitobudise mwiiri wemuntu weshe yeitokombidza nepanenge pane chitenda chakona kuti muntu aone kurapiwa.

Michinini yemihlobo nemihlobo inoshandiswe ngevantu pakuzviningira zvitenda imweni michini inoshandiswe kuningire kukwira kwengazi nekudzika kwayomumwiri ,imweni inoshandiswe kuningira chokera.

Mitombo yechindau aimeri peshe peshe. Inomere mundau dzakasiyana zveienderana ngerudzi rwemutombo wakhona .Imweni inomere mundau ine mvura yakawanda, imweni mumvura shoma ,imweni mumvura inonaya pakati nepakati.

Mitombo yeChiNdau inoonekwe mundau dzakasiyana. Kune imweni mitombo inomere mumapuwe memene. Imweni inomere mumakomo, imweni inomere mumvura, imweni inomerewo mune mvura shoma.

Mitombo yedu yechindau mazuvano aya yakuwonekwawo yeisimwa mundau dzinogare vantu nekuzvikora nemundau dzinoshande vantu uye yakuvandudzwawo kushanda semitombo yechiyungu.

Mutombo yechindau inomere mundau dzakasiyana imweni inomere mumvura imweni mumapuwe imweni mumakomo imweni mushango mwemene munogare mhuka dzemene.

Mitombo yeChindau inoonekwe mundau dzakasiyana imweni inoonekwe mundau dzinonaya mvura yakawandisa, imweni inoonekwe mundau dzinonaya mvura iri pakati nepakati, imweniwo mundau dzisine mvura mumakomo nemumapuwe.

Mitombo yechindau anhu mazuwa ano aye vaakuisimawo mumamizi kuti vaone kudetsereka mitombo wakaite se gehlani unotouonawo watosimwe mumamizimwo nekumweni kunoshande vantu, wakushanda kurape zvitenda zvakasiyanasiyana.

Mitombo yechindau yakushandiswe mumazuwanaya kuyite mitombo yechiyungu. Vanofunda ngezvemitombo vakuyinasira kuti ite mitombo yechiyungu yakuwonekawo muzvibhedhlera ne imweni irimuzvitoro zvinotengese mutombo.

Mashandisirwe anoitwa mitombo yeChiNdau anosiyana-siyana zveienderana ngezvitenda zvainorapa. Imweni yakona inozi inoshande makwande, imweni midzi , imweni mashakani akatamba, imweni mashakani akona akaoma.

Mashandisirwe emutombo yeChiNdau anosiyana-siyana. Imweni mutombo inozi inoshandiswe midzi dzakona nemakwande zvega, imweni inozi inoshandisawo mashakani anenge akaoma, imweni yozi mashakani anenge akatamba.

Mitombo yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana. Imweni inoonekwa mune mvura yakawanda maningi, imweni munoone yemumvura shoma, imweni munone yemvura inenge iri pakati nepakati.

Mitombo yedu yechivantu yakushandiswawo mazuwa anaya semitombo yechiyungu. Vanofunda ndizvona vakuinasira kuti ichiitewo mitombo yechiyungu, inoshandiswewo pakugeze misoro, pakuzora nepakukwidze mikanwa.

Mitombo yedu yechiyungu yakaita segedhlani yaakushandiswe mazuwa anaya kuite mitombo yechiyungu. Gedhlaniro iroro raakuonekwawo reitengeswe muzvitoro, amweni anenge aamafuta ekudzora pamuromo , amweni ari mafuta ekunakisa ganda.

Muhlobo nemuhlobo yemitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni yakona inoshandiswa makwande imweni midzi imweni mashakani anonga akaoma imweni mashakani anonga akatamba.

Mitombo yechindau, yakasiyana siyana mihlobo yakhona. Imweni mitombo yakhona inobikwe mashakani, imweni inototorwe makwanda akhona eyithwiwa wozoyiswe mubota. Imweni inothwiwa thwiwa yoyiswe mumvura, munthu otomwa.

Mitombo yechivanthu inoshanda ngenjirai dzakasiyana. Imweni inotwiwe muduri midzi yakhona nemakwande akhona zvoiswe mubota munthu orya. Imweni inotorwe midzi dzoiswa mumvura munthu omwa, imweni mashakani anosiswe mumvura munthu omwa.

Mitombo yedu yekudhaya yaishandiswa nevasharukwa vedu yakushandiswa zvenyamushi yamitombo yechirungu vanofunda kuzvikora zvedera dera vanonasirawo mitombo yakadaro hino takuiona ichitengeswa imweni amafuta ekuzora.

Mitombo yechindawu yakushandiswewo kuite mitombo yechiyungu zvakaita segehlani rakutorimwao mundawu dzakasiyana reishandiswa semutombo wechiyungu.

Mitombo yedu yechindau yakushandiwawo mazuwa anaa kuita mitombo yechiyungu imweni yakunasirwa kuita mitombo inozorwe kuhope nesipo dzakona neimweni yekukwidza mumukanwa.

Mitombo yeChiNdau inoonekwe mundau dzakasiyana. Imweni inoonekwa mumakomo, imweni mumapuwe, imweni inoonekwe mumvura, imweni inoonekwe mushango memene munogare mbuka, imweni inoonekwe kusikanayi mvura.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inote yepupumiswa mumvura muntu omwa ,imweni inokuyiwa inokuyiwa yoiswe mubota rinoryiwa.

Mazuva anaya mitombo yechivantu yakushandiswavo semitombo yechiyungu. Vanofunda ndizvona vakuinasira kuti iite semitombo yechiyungu yeitoonekwevo muzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo dzemuchindau dzinoonekwa mundau dzakasiyana imweni inoonekwa mundau inonaye mvura yakawanda imweniwo mundau inonayao mvura iri pakati imwenio mundau dzisina mvura imweni inoonekwa mumakomo.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana . Imweni inogotorwa mashakani akona kana midzi dzakona nemakwande zvoomeswa zvotwiwa muduri zvozoiswa mubota rinenge reiryiwa ngemutenda wakona.

Mutombo yedu yechindau inoshandiswe ngenjira zvakasiyana zveienderana nge ngemhando yemutombo wakhonawo imweni mitombo inondoshandiswe midzi yakhona imweni inoshandiswe makwande imweni inoshandiswe mashakani.

Mazuva anaa mitombo yechindau yaakuvandudzwa kuite mitombo yechiyungu. Pane vanofunda ndizvona izvozvo zvekunasire mitombo yechindau kuti iite mitombo yechiyungu inoonekwawo yaakutengeswe muzvitoro zvinotengese mutombo.

Mazuwa anaya mitombo yechindau yava kuvandudzwa yeite mutombo yechiyungu kune vanofunda ndizvona zvekubasire mitombo yechindau kuite yechiyungu imwene yava kuto shandiswa kuita mafuta anozorwa nevantu imweni ino shandiswawo kuite mutombo wekukwidze mumukanwa.

Mazuwanaya mitombo yedu yechindau yechivantu yakaite segehlani yakushandiswawo kuita mitombo yechiyungu yechinasiriswa mafuta anotsetseresa ganda yekuzora neimweni mitombo yekukwidze mukanwa.

Mitombo yedu yechindau inoonekwa mundau dzakandosiyana imweni inomwiwa mumvura imweni inowanikwa mumakomob imweni inomera kumapuwe imweni inomera mushango imweni inomera mune mvura shoma.

Mitombo yechiNdau inoshandiswa ngenzira dzakasiyana uyezve imweni mitombo inoonekwa mumakomo imweni mumvura imweni inomera mumapuwe imweni inomera mushango munogara mhuka

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Mimweni mitombo inongoshandiswe midzi dzakona. Imweni inoshandiswewo mashakani akaoma, amweni mashakani akona anenge akatamba.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzkasiyana imweni inoshandiswa midzi imweni makwande imweni mashakani anenge akaoma imweni mashakani anenge akatamba.

Mitombo yedu yechindau ine mihlobo yakasiyana. Kusiyanawo kwemihlobo ikoko kunoitawo kuti ishandiswe ngenjira dzakasiyana imweni inoshandiswe midzi, imweni makwande imweni mashakani akhona.

Mitombo yechindau mazuwa anaya yakushandiswewo kuitei mitombo yechiyungu. Vanofunda ndizvona kuzvikora zvedera vakufundawo kuinasira kuti ichiite yechiyungu, yeishandiswawo mashandire anoite mitombo yechiyungu.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, imweni mitombo inotorwa makwande akona nemashakani akona, zvaomesa zvotwiva kuiswe muduri zvozoiswe mubota rinenge rabikwa.

Kushandiswe kwemitombo yechindau, kunosiyana ngekuti mutombo wakona unenge weyirapeyi ,imweni mitombo inozwi inoshandiswa mashakani anenge akatamba kana akaoma. Imweni inozwi inoshandiswa makwande, imweni inenge yeizwi ino shandiswe midzi.

Mashandisirwo anoita mitombo yechindau inosiyana mitombo yakonayo yakatosiyana. imweni mitombo inozi inoiswe mumvura muntu omwa. imweni inozi mvura yakona inoviriswa muntu omwa. imweni inozi mashakani akona anotwiwa oiswa mubota.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenzira dzakasiyana imweni inotorwe mashakani anokhona omwiswa nemakwande zvomwiswe zvo zvotwiwe muduri yoiswe mubota imweni inotorwe mudzi yonyikwe mumvura muntu omwa imweni mashakani ano pupumiswa muntu.

...yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Kune imweni inongoshandiswe mashakani akhona akathamba, imweni inoshandiswe mashakani akhona akaoma, kwoitawo imweni inoshandiswe midzi, kwoitawo imweni inoshandiswe makwati....

Mitombo yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana. Imweni inomere kune mvura maningi, imweni inomerewo mumakomo, imweni inoonekwewo mumapuwe, imweni inoonekwe munonaya mvura iri pakati nepakati.

Mitombo yechindau yaakushandiswe mazuwa anaya kuite mitombo yechiyungu. Pane vanotoona ndizvona izvozvo zvekuinasira kuti ichiite mutombo yechiyungu yavakuonekwawo yeitengeswa muzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo yedu yechindau, inomere mundau dzakasiyana. Imweni inowonekwe mumakomo ndomayinomera, imweni mumapuwe, imweniwo paruware, imweniwo mundau dzinonaya mvura yakawanda, imweni inowonekwa mumvura.

Mitombo yechindau inoshandiswa nenzira dzakasiyana imweni mitombo inoshandiswa makashakani anenge akaoma imweni mashakani akatamba imweni inoshandiswa midzi dzakona imweni inoshandiswa makwande akona.

Mitombo ye chindau yedu ine mashandisirwo ayona ekuti inonge yeito rape zvitenda zvakasiyana imweni yakona inongonzi munhu unomwe kamwe pazuva imweni yakona inonzi imwe zuva ne zuva kusvika wapora.

Mashandisirwo anoitwe mutombo yechindau akasiyana siyana imweni yakhona inotorwe midzi kana kuti mashakani zvopipumiswe mumvura muntu omwa imweni inotorwe makwande nemashakani akaoma yotwiwe muduri yoiswe mubo.

Mitombo yedu yechindau yaishandiswa kudhaya mazuwano yakuonekwa yeishandiswa. Imweni inoshandiswa nemidzi, imweni makwande, imweni mashakani anenge akatamba, imweni mashakani anenge akawoma anotwiwa ozoiswe mubota.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni inoite ekupupumise mumvura muntu omwa mvura yakhona inopisha. Umweni makwande nemidzi dzakhona dzinonyikwe mumvura, muntu omwa mvura mvura iyoyo inenge yeipisha.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni inotorwe mashakani akona akatamba yopupumiswa muntu omwe mvura yakona imweni inotorwe makwande akona nemashakani akaoma zvotwiwa zvoiswe mubota.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni inoshandiswe makwande. Imweni inoshandiswe ari mashakani. Imweni inoshandiswe midzi dzakhona dzinonyikwe mumvura munhu omwa mvura yakhona.

Mitombo yechindau ine mihlobo yakasiyana imweni mitombo inoshandise midzi kurapa imweni mitombo yakhona inoshandiswe mashakani pamweni anenge akaoma amweni akathamba imweni inoshandisa makwande.

Mitombo yechindau inooneka mundau dzakasiyana. Mitombo inenge yeienderana nezvainorapawo. Imweni wo mitombo inoonekwe mune mvura yakawanda. Imweni wo mumakomo. Imweni panenge pane mapuwe akawanda. Imweni wo inooneka munonaya mvura shoma.

Mitombo yedu yechiNdau yakaite segehlani yaakushandiswe mazuva anaya kuite mutombo wechiyungu. Gehlaniro iroro raakushandiswe kuite mafuta anodzorwe kuhope ekunakise ganda nekuitezve mutombo wokukweshese mukanwa.

Mitombo yechindau inorape zvirwere zvakasiyana. Kune mitombo inongoshandiswa mashakani akhona, pane imweni inoshandiswe midzi, imweni inoshandiswa makwande. Imweni inoshandiswe mashakani anenge anenge akata.

Ana anoende kuzvikora mazuva anaya akufundiswawo maererano ngezvemitombo yechindau, mashandiro ayo nepainoonewawo kuti inowanikwa pari, uyezve yakutosimwawo kumamizi kunogara vantu.

Mitombo yedu yechiNdau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo yakona inongozi inoiswe mubota mwega. Imweni yakona inokona kuzi uyu ngewekugeza ndiwona. Umweni wakona wozi uyu ngewekumwa. Umweni wakona wozi uyu ngewekuzora, zvoenderana ngezvitenda.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana pane imweni mitombo inoshandise makwande nemashakani akaoma. Yotwive muduri vozoiswe mubota rinenge richiryiva ngemuntu. Imweni inoiswe mumvura muntu ozi amwe mvura yakona.

Mutombo yechindau kudhaya yaionekwe mushango. Zvinezvi unowu yakutoonekwa mumizi munogare vantu. Vantu vakuitora veiisima mumuzi kuti vadetserwe ndiyo zvakaita segehlani vantu vakurisima mumamizimwo umwomwo veirishandisa.